Utuzu twa surwumwe dusanzwe dukoresha kw'ishure iwacu, emwe turashaje gose, tumaze imyaka myinshi turiko turakoreshwa. Ariko nta suku badukorera, tumwe twarabomaguritse, utundi hari ibikoko vyinshi vyamaze kutwinjiramwo.

Akazu kasugumwe kubatse kijambere ariko gasa nabi cane biboneka yuko atasuku rikwiye bagakorera, hejuru hari idirisha risize irangi ryera, impome zayo nazo zikaba zisa n'umuhondo.

Urukino rwuye musi igihe twaja ku ruraba rwari ruryoshe cane, kuko biraboneka yuko abatsinze bari baje biteguye bagize imwimenyerezo ikwiye neza, kandi bavyitwayemo neza ata makosa menshi bariko barakora.

Kagakobwa kanje uyu musi kiriwe kw'ishure, kamye kabwire yuko bafise umwanya wo kuja gukora siporo n'abandi bana, rero kiriweyo, nagahaye umwambaro kaza gukoresha muri siporo n'abandi.

Ahantu habi cane, haboneka nk'aho abantu bihagarika canke ari utuzu twa surwumwe, hubakishijwe amatafari hamwe n'imiryango itukura, hasakarishijwe ivyuma n'amabati.

Inzu yubakishijwe ubuhinga bwa kijambere, ikaba ifise imiryango y'imbaho, hejuru ivyuma, ku mpande amatafari aturiye hamwe n'isima. Bikaba bisa nkaho umengo ni mu bwiherero.

Ikibuga basanzwe bakinirako umupira w'amaboko, kikaba cubatse neza, inyuma yaho no kuruhande hakaba hari inzu zubatse zigeretsweko, hirya y'aho hari imiduga ihagaze ho ikaba ifise amabara atandukanye izitukura hamwe n'izera.

Akantu kameze nk'agapapuro kazingazinze hejuru ku gasima imbere yaho hari uruhome rurerure bubakishijwe amatafari aturiye yakija mbere biboneka nk'aho ari kuri twa rete canke aho bita mu buzu ba si ugomwe.

Ahantu hubatse hari amabati asakarishijwe, ivyuma bifise ibara ritukura, hasi imbere yaho hari ibombo bubatse n'agasima karyo hakaba hasa nabi cane.

Abana benshi cane bambaye impuzu zitandukanye biboneka nkaho bari mumyimenyerezo, bambaye ibirato bifuka amaguru, amakabutura hamwe n'udupira. Bakaba bari ahantu hazitijwe ivyuma hamwe n'ibiti biri inyuma, birebire kandi vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto.

Abana b'abahungu bariko barakina umupira wo guherezanya amaboko bakaba bari mu kibuga hagati gisanzwe cubatswe neza ku ruhande hari n'abandi benshi bariko bararorera ukuntu bakina urwo rukino.

Ibikoresho vyinshi cane bisa nk'aho arivyo bakoresha gukoropa, amarobine ari hejuru yavyo yubakiye neza n'agasima, hakaba hubakishijwe kur'uhande amatafari aturiye ya kijambere

Amazu yubatse neza asize irangi ryera akaba ageretsweko kabiri hagati hari ikibuga ciza cane kirimwo n'abantu benshi bambaye impuzu z'imyimenyerezo biboneka yuko bariko barakina urukino.

Umukobwa yambaye itaburiya yera udukingira amaboko dusa n'ubururu amarori hamwe n'ibindi vyinshi afise ikaramu muntoki n'ibipapuro imbere yiwe, ariko arandika biboneka yuko ari umuganga.

Abanyeshure bari kumwe n'umwigisha wabo bambaye utuntu dufuka umunwa hamwe n'ibikingira intoke zabo bakaba bafise ibintu mu maboko bariko barapima uyo mwigisha akaba arriko arabibereka.

Uwubati bwiza cane usize iranga irera, kandi ubatse neza mu mpwinga buteye imbere hariho kamwe gafunguye hejuru yaho bubakishijwe amatafari aturiye.

Ya nzu yanje kuvaho amazi ayitereye akayibomora uruhande rumwe ubu ndi ko ndayisanura, kandi isa neza ndi ko nkoresha ubuhinga bwa kijambere amatafari aturiye hamwe n'ivyuma yemwe, ubu ntaho izosubira kuja.

Inzu ni ni cane, kandi yubase neza indani harimwo ivyuma vyinshi bitandukanyi, kandi bisanzwe bikora ibindi bintu harimwo utumashine dutandukanye na two nyine dukora ibindi bintu.

Ububiko babikamwo ibitabo, hakaba hubatse neza cane, imbere hari amameza n'intebe hamwe n'utubati twavyo twubakishije ivyuma, dusize irangi ry'ubururu.

Ahantu hari ikimeza kire kire n'amarido, imbere yaho hari amadirisha, munsi hari ibikarato biteretsemwo ibintu basanzwe bakoresha mu gucapisha ku ishure.

Imodoka isize irangi ryera inyuma hakaba hari inzu zubatse neza hamwe hasize irangi ritukura ahandi iryera hakaba hariho numuntu ariko arinjira ahanntu hariho umuryango

Uyu musi imvura yazindutse iragwa ari nyinshi cane, yazindutse mu gitondo ca kare mu gaturuturu, iragwa igumizako basha hageze samoya n'igice ata mwana n'umwe aragera kw'ishure, wumve yuko twese hageze isaha zibiri tutaragera kw'ishure.

Inyubakwa nziza cane yubatse neza ubuhinga bwa kijambere Ifise amadirisha asize amarangi asa nurwatsi rutoto , mbere yaho hateye amashurwe nibiti vyinshi cane.

Twahora mu buruhuko ariko ubu umwaka w'ishure uratanguye, none nagiye kwiga ku mashure mashasha. Basha, dawe yari yantekereye n'amafaranga yo kwirigwayo kubera yuko, uyumunsi twari dufise ivyigwa tuza gukora inyuma ya sasita.

Inzu nziza cane yubatse mu buhinga bwa kijambere yubakishijwe amatafari aturiye ikaba ifise umuryango usize irangi ryera n'ivyandiko hejuru vyanditseko kabiri biboneka yuko ari ishuri.

Ikibuga ciza cane cubatse imbere y'amashure inyuma hari ibiti vyinshi cane birebire, kandi bifise amabara asa n'urwatsi rutoto, aya mashure akaba asize irangi risa n’umuhondo.

Yemwe ikibazo twakoze uyu musi c'igifaransa cari ikibazo coroshe cane rwose twagikoze umwanya muto cane cari ikimeze neza wo mengo ni twe twacitoreye abaneshure bose banezerewe, kandi twese tuzoronkamanaa ta meza.

Urubaho wirabura rwanditse ko ibintu vy'igifaransa biboneka nk'aho ari mw'ishure ryubatse neza ryubakishijwe amatafari aturiye rukaba rusizemwo indani amabara yera.

Ya mashure abadagi basiga batwubakiye akigamwo abana bacu n'ubu aracakomeye n'abuzukuru n'abuzukuruza bazoyigamwo ni meza gose kandi afise n'ikibuga kinini cane abana bakiniramwo.

Inzu ndende cane, kandi nini yagutse ifise imiryango isa n'umuhondo yubakishije amabati hamwe n'amatafari aturiye imbere yaho hateye uduti dutoduto tumeze nk'umunyare.

Ikibuga kinini cane kirimwo ivyuma n'ibiti biteragiyemo hagati biboneka nk'aho ari kw'ishure, ivyo vyuma bisize iranga ry'ubururu, ibiti navyo bifise amababi asa n'urwatsi rutoto.

Ibarabara ry'ivu kandi ryagutse, rinini cane rihagazemwo imodoka, imbere y'aho hirya, hari inzu yubatse igeretsweko isize ama rangi yera n'ivyatsi biri imbere y'aho biteyeho bisa n'urwatsi rutoto.

Ishure ririmwo udutebe dusize irangi ritukura ku ruhande no ku mameza yatwo hari amashakoshi ateretseho rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye hejuru risakajwe n'amabati n'ivyuma .

Amazu meza cane yubatswe ageretsweko mu buhinga bwa kijambere, hejuru hasize amarangi asa n'urwatsi rutoto hamwe n'ayandi asa n'umuhondo, imbere yaho hari igiti kirekire kirimwo amabara asa n'urwatsi rutoto n'ivyuma abana bakiniramwo.

Ikibuga kinini cane bisa nk'aho ari amashure, hari amazu yubatse asize irangi ryera, asakarishijwe amabati atukura, afise imiryango ine iraba imbere.

Abana b'abanyeshure bakiri bato cane bambaye umwambaro usa n'ubururu hejuru hasi ejipo bakaba bari hanze ku kibuga bariko barakina imbere yaho hubatse n'amashure.

Ikibuga kinini cane gisanzwe gikinirako abanyeshure kirimwo utwatsi dukeyi dusa n'urwatsi rutoto, hirya amazu yubatse asa n'umuhondo hamwe n'ibiti birebire.

Ishure twahora twigamwo kuberako abanyeshure bagumye baza ari benshi cane ubu twarihinduye, ryoryo twasanze ari ritoya, ariko ubu baduhinduriye baduha irindi rifise intebe nziza kandi ryagutse akayaga ni kose.

Intebe nyinshi cane ziteretse hanze mu kibuga hari n'ibiti vyinshi birebire bifise amashami asa n'urwatsi rutoto, imbere yaho hari ihagazeho, umwe wera uwundi wirabura.

Ikibaho canditseko ibintu vyinshi cane atari bikeya biboneka yuko ari abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga inyuma yaho hari amatafari yubakishijwe ku ruhome.

Intebe nziza cyane zikozwe mubuhinga bwa kijambere, zifise imbaho hejuru, munsi ivyuma, inyuma hari urubaho ruriyo kandi rusize ibara isa n'urwatsi rutoto.

Impapuro zibiri zimanitse ku ruhome rusize irangi ryera, nazo zikaba zifise amabara atandukanye , rumwe rusa n' umuhondo , urundi rurera , hakaba hariho utuntu dufatishijeho twirabura.

Ka kuzukuru kanje gatoya kagitangura ishure, basha nagiye ndagatwaye kw'ishure, none nabonye kanezerewe cane, kuko wari umusi wako wa mbere kaja kw'ishure, kabonye abandi bana kagira umunezero mwinshi udasanzwe.

Ka gakobwa ka murumunanje uyu mwaka kagiye mu mwaka wa gatatu kakaba karungurujwe, kandi gafise amanota meza cane none n’agatwaye nasanze kiga mu wundi murwi uzotangura ejo sasita.

Intebe nyinshi cane zikoze mu buhinga bwa kija mbere z'imbaho musi hakaba hari ivyuma riri mu kizu kinini cane cubatse neza aho biboneka ko ari nk'ishure canke bahakorera ibindi bintu na ho hasize iranga ryerai ritukura.

Ahantu hanini cane wagutse kandi hari ibikoresho vyo gukinirako abana basanzwe bakinirako biboneka nkaho arishure, hirya hari abana benshi bambaye iniforume zisa namwe n'ivyatsi n'amashurwe bihateye bifise ibara risa n'urwatsi rutoto inyuma yaho hari amashure menshi cane.

Muntara yacu nziza basha baremeye kutwubakira amashure meza abana bacu bazohora bigako nanje niho nzobajana umunsi bazotangura kwiga barateye n'ibitoki baratera ibiti vyamavoka kuruhande.

Umupira abana basanzwe bakinisha amaguru, ukoresheje ubuhinga bwa kera cane gose, ukozwe mu mashashe n'udutambara bagiye barabundikanya babohesha hejuru kugira ngo bishobore kuguma.

Urupapuro rumanitse hejuru ku ruhome rwubakishijwe amatafari aturiye rukaba rusa n'umuhondo kandi rwanditseko ibintu vyinshi, hariho n'ibindi bicafyeko bisigura ivyo bintu.

Emwe ya mashure najana ko wa mukobwa wanje amwe yisumbuye gatoya ngo azoje gukorerako ikibazo ca leta basha n’asanze yubatse neza yubakishijwe ivyuma mbetse n'amatafari aturiye amwe yo mu buhinga bwa kija mbere.

Umusi nariko ndatembera mvuye muntara ya Rumonge ndiko nja mu Rutana, nshitse murutana nasanze amashure yaho ari meza cane. Bayubaka neza cane, kandi aba yagutse.

Ahantu hasa nabi cane rwose hari mwavu bataye hari n'igiti kirekire rose gifise amashami ari hejuru n'impome zubakishije amatafari ya kija mbere.

Utubati canke ama meza ateretse ko ibintu vy'ibitabo vyinshi cane biboneka nk'aho ari aho basanzwe babika ivyo bintu canke basomera ivyo bintu hakaba hari n'intebe n'imeza nyinshi cane.

Abanyeshurure benshi bari kw'ishure bari ko bariga ni abana bato batarakwiza imyaka cumi biboneka yuko bari mu si y'imyaka itanu bari kumwe n'abavyeyi babo hamwe n'abandi bahagaze ku ruhande.

Abanyeshure benshi bari mw'ishure, biboneka yuko bariko bariga ariko ata mwigisha arimwo. Bakaba bambaye iniforme abandi izisanzwe, bakaba bicaye batekanye.

Ma! Uyu munsi, igihe naja kw'ishure twize ibintu bishasha. Twize ibintu bijanye n'amasaha, uguharura amasaha, ukuntu baharura iminota, amasegonda eka n'ibindi vyinshi. Batwigishije kuyisoma kandi ubu nanje uzoca ungurira isaka nzoza ndambara kugira ngo nze ndaraba amasaha aho ageze.

Mu ntara nziza yacu yamakamba amashure yacu duriko turijukira gutera amashurwe, ndetse n'ivyatsi imbere y'amashure kugira ngo hagira ishusho nziza hase neza, kandi dusanzwe tuhakorera isuku.

Kuva aho mviriye mu gihugu vyo hanze naragiye kuramukanya, nca kuri ya mashure naherezako, nigako nkiri mutoya, nsanga barayasanuye, yarabaye meza cane. Barasize amarangi asa n'ubururu, ayandi yera, emwe ntiworaba ukuntu hateye igomwe.

Mu gihe c'uburuhuko kw'ishure iwacu, nta mwana n'umwe asubira gutonda kw'ishure, kubera y'uko twese tuba twaruhutse tukarindira igihe batubwiye ko tuzosubirirayo akaba ariho dutangura umwaka wacu.

Umwigisha ariko arigisha, ahagaze imbere y'abanyeshure benshi cane, bicaye mu ntebe bakaba bambaye bose umwambaro usa, amashati yera, bakaba badugije ibitabo hejuru.

Ishure ryubatse neza ikibaho kirimwo indani canditseko ibintu vy' ibifaransa biboneka nkaho ari ikibazo bariko barakora ryubakishijwe amatafari aturiye n' amarangi asizemwo yera.

Abantu benshi bahagaze bariko bararamukanya harimwo uwambaye agapira agasa n'umuhondo ipantaro yirabura ishati yera hamwe n'ipantaro yirabura uwundi igikoti kirekire bakaba bari mu kibuga kimeze nk'ikirimwo utubuye.

Intebe biboneka yuko ari zo mw'ishure ni zitatu i ruhande kuri izo ntebe hateretseko ishakoshi hirya hari utuntu tw'ivyuma turiko abantu bicayeho.

Ikibuga kinini cane, kandi cagutse hagati kirimwo ivyuma bisize irang iryo ubururu n'ibiti vyinshi biteyemwo hari n'imodoka ihahagaze ikaba isize iranga igera.

Umugabo ahagaze imbere y'abana benshi yambaye ipantaro yirabura ,bari hagati mw'ibarabara ry'anabuye hari imiduga ibakikuje ku mpande yabo, ikaba ifise nayo nyene amabara atandukanye.

Y'amazu yo kwa Bamire, emwe yashaje uwoyabona ubunye ntiyokwibaza ko ar'amwe yakera yar'akayangana, ubu amabati arashaje ya mashurwe ariko aruma, ndetse ubu hose hari ikibuga nta vyatsi bikihateye.

Igihe dutanguye umwaka w'ishure, kw'ishure iwacu tumaz iminsi turiko turiga ariko birabonekako ko turi abanyeshure bakeya, n'abanyeshure benshi turaronka baza kuhiyandikisha ,yemwe twicara turi bake mw'ishure, intebe zimwe zimwe ziracagaragara.

Inzu nziza cane, kandi zubatse neza hariho yigeretseko isize n'amarangi hejuru iyindi yubatse iri hasi ifise amashure ateye imbere yaho hamwe n'utwatsi twinshi dusa ndwatsi rutoto.

Imodokari ndende kandi Nini cane zitwara igitigiri c'abantu benshi, ni zibiri zihagazemw'ibarabara ry'ibivu, zikaba zisize amarangi abiri rimwe ryera nirindi risa n'ubururu.

Abantu benshi batandukanye harimwo abakenyezi bambaye ibitenge hamwe n'umugabo ahagaze imbere bakaba bari mw'ishure biboneka yuko bariko barabigisha kwandika.

Amadarapo abiri yibihugu bitandukanye amanitse hejuru kuvyuma imbere yamazu yubatse neza kandi asakarishijwe amabati asa nurwatsi rutoto imbere yaho hateye udushurwe twinshi twiza nivyatsi

Inzu nziza cane isize irangi ryera ikaba isakarishijwe amategura n'ivyuma bisize irangi ry' ubururu ifise imiryango itatu isize na yo nyene irangi rigomba kwirabura hasi hari isima.

Imeza iteretse imbere hari urubaho rusize irangi ryirabura ku ruhome inyuma hari irangi risa n'umuhondo hamwe n'idirisha ryubakishijwe ivyuma.

Ikibuga kinini cane kirimwo icuma hagati gishinzemwo idarapo ryuburundi hirya yaho hari inzu yubatse igeretseko gatatu mubuhinga bwa kijambere itaruzura neza.

Ahantu heza cane hateye ibiti hamwe n'amashurwe afise urwatsi rutoto hamwe n'umuhondo, akaba ari heza rwose, hafise ibihome vyubakishijwe n'amatafari aturiye amwe ya kijambere, ndetse hasize n'isima.

Inzu yubatse ariko biboneka yuko ishaje isakarishijwe amabati yamaze gutabuka ku mpande, hirya hari igiti kirekire gifise udushami turi hejuru kandi dusa n'urwatsi rutoto.

Ibarabara ryiza cane ry'ikaburimbo, atamodoka iriko irarenganamwo. Hirya yaho hari ivyandiko vyanditse kumazu ari kw'ibarabara, bikaba bisize n'irangi ryera hamwe nirisa n'ubururu.

Ikibuga cagutse cane kinini gifise ibiti biteyemwo hagati binini cane kandi bifise n'amashami menshi asa n'urwatsi rutoto, hirya y'aho hari amazu yubatse, yubatse nk'amashure.

Ikibuga kinini cane Kandi cagutse, biboneka nkaho ari amashure, yubakishijwe amatafari akaba afise imiryango myinshi isize irangi ryera, ivyuma imbere yayo isa n'ubururu, imbere yaho hari ibiti vyinshi cane kandi birebire.

Akazukubakishijwe ivyuma gasize irangi ryera hamwe n'ivyandiko vyandikishijwe ibara ry'ubururu n'abagore babiri bahagaze imbere yako bakaba bambaye umwe igitenge hamwe n'agashati hejuru ko ubururu.

Yemwe naragiye gutembera kuri yamashure nigako matomato yo mwijenda, hamwe nabonye yoarashaje ntibayarutse kuyasanura na yo ibiti vyovyogabasha ni vyinshi nta sukubah akorera hari umwanda mwinshi, eka hasa nabi pe.

Urubaho rutoto cane rwanditseko ibintu vy'imperekeranya nyinshi zitandukanye, rukaba rusize irangi ryirabura cane, inyuma yaho aho barumanitse naho hasize irangi ry'umuhondo.

Ishure rinini, kandi ryiza ririko ikibaho canditseko ibintu vy'ibiharuro hejuru gisizeko irangi risa n'iryo umuhondo musi irigomba kwirabura.

Aka etajere gateretseko amakaye menshi cane, hamwe n'ibindi bifukishijwe agashashe kirabura, imbere yaho hari intebe nyinshi ziteretseko ivyuma, bikaba biri mu kintu kimeze nk'ishure.

Ikibuga kinini cane giteyemwo ivyatsi vyinshi bifise amabara atandukanye harimwo ayasa n'umuhondo ayandi asa n'urwatsi rutoto hirya yaho hari amazu menshi atonze ku murongo n'ibiti birebire bihateyeho.

Mur'uku kwezi kwicenda natanguranye umwaka n'abanyeshure banje neza, nukuri naronse akazi hafi yo muhira, ubu biranyorohera cane sinkigenda nacerewe ,ubu nshika kumasaha nk'abandi.

Yemwe ikibazo c'unu musi kw'ishure cari coroshe cane twagikozi mu minota mikeya abanyeshure bose biraboneka ko twari twiteguye basha tuzoronka amanota meza uyu mwaka nta wuzosigara inyuma.

Ibarabara ryubakishijwe amabuye mato mato, haruguru yaho no ku mpande hari imitaka irimwo abantu bariko baracuruza, hirya yaho hari ama mangazine bacururizamwo ibindi bidandazwa.

Urubaho runini cane rumanitse hejuru, rukozwe mw'isima. Imbere hari intebe hamwe n'imeza, biboneka yuko ari mw'ishure. Hakaba handitseko ibintu bimeze nk'ibiharuro.

Amazu yubatse neza biboneka nk'aho ari amashure. Imbere yaho hari ikibuga ciza cane n'amashurwe ateyeho, inyuma, ivyatsi vyinshi cane bisa n'urwatsi rutoto.

Ya mazu twaja gutemberako hirya y'ejo twabonye ari meza cane, asize n' amarangi yera ku mpome zayo ,asakarishijwe amabati ya kijambere yemwe twasanze ari amashure kandi arateye igomwe.

Inzu nziza cane, kandi zubatse neza mu buhinga bwa kija mbere zisize amarangi yera n'ayirabura musi hamwe n'uturongo tw'ubururu hejuru zikaba zisakarishijwe amabati.

Mu ntara nziza yacu ya Rumonge Ubu baratuzaniye amabombo ku mashure, amazi arahashika neza atakibazo nta kimwe, yemwe birateye igomwe kubera yuko kare nta muntu yarondera amazi ngo ayanywe ayaronke bikamugora kandi abanyeshure twese bikatunanira.

Inyubako nziza cane zubatswe mubuhinga buteye imbere, zikaba zigeretsweko hejuru, zifise utwuma dufatishije imbere yatwo umengo naho abantu bafatira akayaga

Inyubako nziza cane yubatse mubuhinga buteye imbere, indani harimwo ivyuma vyinshi biteretseko ibintu bimeze nk'ibitabo abantu basoma, biboneka nk'aho ari kw'ishure.

Kw'ishure iwacu, iyo twimirije kugira uburuhuko, abanyeshure benshi baba baryohrwe, ntiworaba, akanyamuneza kaba kariko karabasya. Si twe tubona turahejeje ikibazo ca nyuma. Tugikora twirukanga umengao dushaka kuja kuruhuka.

Abana babiri bicaye mw'ishure bakaba bicaye ku ntebe y'imbere izindi ntebe ziragaragara nta bana bariko mwidirisha ryavuye ko ikiyo risize irangi rigomba kwirabura hirya hakaba hari n'umuryango.

Abanyeshure bambaye umwambaro umwe wose kandi usa bicaye hanze bambaye ama jipo atukura amashati yera afise utuntu kw'izosi dusa n'icatsi kibisi ku ruhande yabo hari imiduga myishi ihahagaze.

Inzu nziza, zubatse neza, zisize amarangi yera, zikaba zubakishijwe amatafari aturiye n'amabati meza akiri mashasha. Hasi hari umwana ahicaye ku ntebe.

Abanyeshure benshi bariko barasohoka bava mu mashure bari mu kibuga hagati imbere y'ishure hateye utwatsi dukeya hamwe n'ivu hirya yaho amashure yabo yubakishijwe amatafari hamwe n'amarangi asizey era.

Abanyeshure banje barakunda icigwa canje iyo ndiko ndabigisha baba banezerewe cane gose, hoho iyo ndabahaye ikibazo ngo bakore mu minota mikeya baba bagihejeje kugikora, kubera yuko baba bavyumvise bose.

Imishini zibiri ziteretse ahantu ku meza, hirya yaho ni ibintu bifukishijwe ishashe yirabura, ni mwi'ishure canke mu kizu cubatse, gisakarishijwe amabati n'ivyuma.

Amazu meza cane yubakishijwe amatafari ahiye matomato, indani hakaba hari ibiti vyinshi bisa n'urwatsi rutoto kandi birebire bifise n'amashami menshi cane ariko hejuru.

Amashurwe menshi cane n'ibiti vy'umwembe biteye ahantu hari ivyatsi vyinshi bikaba bisa n'urwatsi rutoto, ku ruhande hari impene iriko irarisha ivyo vyatsi hirya yaho hubatse amazu meza kandi asize n'amarangi asa n'umuhondo.

Ingazi zubakishijwe isima mu buhinga bwa kija mbere ntaba hariko n'ivyuma ku ruhande amatafari yubakishijwe akabari ayo mu bwoko bwuturiye bwa kijambere na yo nyene n'abanyeshure bambaye imyamba baroyishure bahetse n'amashakosha.

Kw'ishure i wacu dufise intebe nziza amashure yubatse neza mdetse arimwo nisima, kandi isuku ibari ryinshi, kuko amashure ni twe tuyikbrira inyuma baduhaye utubata itwo kubikamwo ibikoresho vyacu vy'ishure.

Wa muhungu wa yohani aheruka kuva i burayi, basha yubatse amashure meza, kandi yayasize n'amarangi meza, afise amashurwe imbere yayo ateragiye hamwe n'utundi twatsi dushariza aho hantu.

Abagabo benshi cane barikumwe n'abagore biboneka yuko bariko barubaka batonze umurongo bambaye impuzu zisa n'ubururu ku mutwe bambaye udukofero dusa n'ubururu hamwe n'ibindi bikoresho bafise mu ntoki.

Abanyeshure biboneka yuko ari abo muri Kaminuza, bariko bakora ikibazo, imbere y'aho hari umwigisha ahahagaze, abacungereye, imbere hari ivyandiko vyanditse bisa nkuko ari ikibazo bariko barakora.

Abagabo batatu barikumwe, babiri baricaye, bafise ibipapuro imbere yabo, no mumashini, umwe afise iterefone muntoki, ariko yereka mugenziwe, akaba yambaye agashati kera n'ipantaro igomba gusa n'icatsi.

Abasore babiri bakiri batoya hagati yicayemwo umukobwa na we nyene akiri muto bambaye umwambaro ubafutse hose kuva hasi gushika hejuru gusa n'ubururu bari bicaye ku mamashine mu nzu ahantu hasa neza, kandi hubatse neza.

Abaganga b'abagabo babiri hamwe n'umukenyezi umwe bakaba bariko baravura bafise urushinge mu ntoki bariko baratera umuntu bambaye n'udufuka munwa hamwe n'ikindi mu mutwe gisanzwe gikingira.

Kuva aho ndonkeye ahonja kwigirira imyimenyerezo ubwanje nkungura ubumenyi ubu ndaronka ivyuma nkorerako kandi ndafise uwunkurikirana abimfashamwo, baraduhaye ivyambagwa vyiza ibirato eka tuba tuberewe twese kuko tuba dusa.

Abantu benshi cane bicaye ahantu hateye ivyatsi hamwe n'ibiti birebire, kandi bifise ibara risa ndwatsi rutoto bakaba bambaye impuzu ziboneka yuko ari z'imyimenyerezo.

Ishira hamwe ririni cane, kandi ryagutse ririmwo abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ubururu n'ibintu bikingira amaso biriko ibiyo bakaba barikumamashine menshi atandukanye afise n'ivyuma vyinshi.

Umukobwa ariko aratwenga biboneka yuko afise akanyamuneza kenshi yambaye impuzu z'abantu babatetsi biboneka ko nawe ari umutetsi, hejuru inkofero yera hamwe n'itaburiya yera akaba afise n'isahane iriko ivyo kurya mu ntoki.

Abana benshi cane bisa nk'aho ari abanyeshure bakaba bicaye mu ntebe zitukura bose bambaye udupira twera hamwe n'utuntu tubaranga mw'izosi dufise ibara ry'ubururu.

Amashurwe menshi cane ateragiye inyuma yaho hari ivyatsi biteye bisa n'urwatsi rutoto imbere na ho amazuyubatse neza, kandi ateyigomwe inyuma yayo mazuha akaba hari ibiti birebire rwose.

Abanyeshure babiri bariko barakora ibijanye n'ubuhinga bumaze gutera imbere bakaba bambaye amasarubeti asa bose akabafaise ibara risa n'ubururu ku mutwe bambaye inkofero zisa n'umuhondo.

Mu ntara ya Rutana bazanye ishirahamwe ryiza cane, abazungu barizanye badushiriyeho ivyuma vy'akataraboneka kandi bikomeye cane, abanyeshure bacu bazoza mu gihe bariko barungura ubumenyi.

Abanyeshuri bambaye impuzu zisa n'ubururu bose bakaba bambaye ibintu bitukura mw'izozi hari ku ruhande n'abandi bagabo n'umugore yambaye ikoti itukura, ariko arabaraba ivyo bariko barakora.

Igihe naja kwiga mu ntara ya Ngozi naje mfise ubumenyi bwinshi cane kuko nahigiye ibintu vyinshi bitandukanye, yemwe baratwitayeho kandi baradufashe neza baduhaye umwambaro mwiza twese twambara ukaba usa mugukora ibikorwa vyacu twari mumunezero ndeste nivyigwa twavyize dutekanye.

Kuvaho duhereje kwiga ivyo gushona bakatwigisha vyose, ubu baduhaye umwumwe wese imashini yiwe baduha n'umwambaro utubereye twese usa n' urwatsie utoto mbere badushira no mw'ishuro rimwe kugira ngo tuzoze turakoreraho.